Swirkan inta waxa ka muuqda waxa yaabah yacni la isku qurxiyo cosmetics ah sidoo kale waxa ku sawiran qof dumar ah sido kale waxa ku sawiran halkan indhaahajiis waxyabaha maqarka loogu talagalay oo sikiinka la mariyi

Sawirkan aad ujeedin waa farma shiyo ama meel daawo lagu gadaayo iyo sharooboyin ka dhex muuqdaan wax waliba kala duwan sida kale boomaatooyin way yaalan sidoo kale sawirka waxaa kamuuqda xafaayado

Sawirkan waxa kamuqdo dhalanyaro mesha fadhiso wilal ah macmuso wato cimamado Sidokale wa mel banan ah waxa sidokale Mesha kadhax muqdo tukan in u kafuranyahay sidokale

Sawirkan waxaa ka muuqdo oo lagu soo bandhigay bariis sidookale waxyaabaha kasii muuqdo waxaa kamid ah qudaar sidookale hilib malayna waa ka dhex muuqayaa

Sawirkan wax ka muuqdo ama laguSoo bandhigayaa iney meshaan ay tahy meel dagad eh oo wax laga dajinayo waxa la dajinayo uu yahy mooy oo alab Sido kale alabta baburta qadesay meshe yalaan

Sawirkaan wuxumujina amukuturjima lagasobandhigay fiyoore amadaka ay uyaqaanan ubax

Sawirkan sida kamuuqata ama lagu soo bandhigayoba waa constraction ama meel dhismaha ah sidookale waxaa kamuuqdo jaraanjaro oo jaranjarada mida lakora ah

Sawirkan sidamuqataba amalagusobandhigayaba waadhar amafashiyonwana fananad oweliba shirkadan aydhahayan sara

Sawirkan sidakamuqata waaguri haduyahay qasatan waxakasiyahay qeebta jikadawaye owaxkamuqda alabtakuukarka lagukarsanayay

Sawarkan waxaa lgu sobadhiga cunto cuntad wax kamid ah bariis iyo cabitan iyo hiliib

Sawarkan idin muuqdo waxow katurjimayaa goob wax barasho oo arday wax lagu barayo qasatan gabdho iskugu jira dhar jale iyo baluug

Sawirkan sida idin kamuuqato wuxu katar juma fashiyon ama dhar waliba kala duwan waliba labo shatiyal surwaalo

Sawarkan idin muuqdo waxow katurjima arday wax baraneyso waxena watan dhar jale

Subar maariskan waa subarkad weyn waxana yaalo jabisi kaas oo aad u badan

Waxaa kamuuqda meel lagu soo badhigaayo cusmatikis ama waxyaapaha liis ku qurxiyo waxaana kamuuqdo salafiriim haydara waa saliid tasoo la isticmaalo nojirool waa iyo karemanaka

Sawirkaan meeqsha ka muuqda ama aad u jeediin oo lagu soo bandhigay wuxuu ka turjumaa arts culture farshaxan iyo samoore. waxaana ka muuqda nin oday ah oo tusbaxiisa wado

Sawirkan aad u jeediin waxa uu Ka turjumayaa ama lagu soo bandhigaa xayasiis in wax la xayasiinayo waxa la xayasiinayo waxa Ka mid ah chicken ama dooro qof walbo suu u yaqaano

Sawarkan idin muuqdo waxow karujima alab sida kurasman iyo misas

Sawirkan idinmuqda wuxu katurjima qudarta nocayadedakaladuban yayadii sidokale bamiyihii